Plati angh, plati anghii, sauci domoda bungh yekah, deff ci maalor, yekah kor cii asset bu wekh, tek kor cii kaw taabuli hanha.

Ay foppaleer gambian yu bari sëgga di tàngal seen yaram di waajal seen màrch bi nyugi sol mbuba yu buloh ak tubaay weex am kawash yu weex.

Ay xale ndaw yu bari, yu toog. Toog si eta. Kune tiye sabar. Am ay xale goor ak ay xalee jigeen. Goor yangi sol ay xaftaan, jigeen ña ngi sol mbubum yu weex ak mbuba yu xooñxu.

Fehtel bu rei bungh defareh hanha, am aiiy tanka, fehtel yii la mam daan jeufandoh sungh daan dem haareh, njung kor nach chi mirr, mirr bu am couleur bu cre.

Nyari dewe Vaseline su tugu se table yu bokut fusung , bena dewbi dafa am lu melne creme ak coloor bu njol , benen bi am beda yu bary yun beda se kawam coloor bu weeh ak coloor bu bluelo.

Hohbii bankhass bu sew bu guda am aiiy hopp yu vert, am flower c bohram bu am couleur yu bari, am aiiy kuiiy yu guda yukor wohrr ci ganawam.

buli mahal ,am jahatou , kany ak lemon am kani ak bul bu naw bu njul

Gambia, ñoo doon zuwe ak ñi ñuy wax cameron. Gambia mon sol lu khoonga, am lu weex ak lu buloo. Kameron ñoo sol mbubayu weex yi ak lu verte. Ñu ngi wone na ñi ngi jongante lu mette pur jàl ndam li.

Drapeau yii dekah, drapeau yii dekah bu am juromi bidiw yu wekh, am njenti couleur, am couleur bu njull, bu bleu, bu nehteh ak bu vert.

Facebook, app bi leh njoi wakh facebook, melni F bi am couleur bu bleu gorre ak couleur bu wekh, mom la nit nji di jeufandehkor pur munah jokor.

Ci pega gaj gi wone ay kër yu ko wóor ak ay palansor yu njafare xanka yu rofet am ay buy guda vert yu ko wóor

Kane, aye dome Kane yu bary yun sute se palate bu weeh tek ku se table , dome Kane yu nugi am nyari fusung coloor , yenagi am coloor bu werrta yena yee coloor bu neete.

ci kaw talli bu yaatu at boram jagarta bu ebnit buuyi daw ak moto buuy sikñal ci gënaoon ci benneen peggi talli bi ap moto kamion bu makh buy dem tamit waam culoor bu nete

Lawbe ju jigéen ju xeerer, kontaan, ak lum tiye si bóoram. Sol mbuba bu ñuul, am nittal si bóoram.

Njenti blender yu tegu yu am couleur bu njull, am werre buu, mom leh njur jeufandehkor pur munah wohll mba du jahaseh aiiy lekah, mom dang koi oubi rk pluck kor cii kurang bi, deff lekah yor buga jahaseh, mba du suunguff yor buga wohll nga daal di kor taech daal, machine bi daal dii jahaseh wala di wohll lor buga jahaseh.

Maandarr gayee beureub bu legai kaii bu am lu honha, amm iiy binda yu borkul fason, am iiy binda yu honha ak binda yu njul, nju binda fa united purpose beyond aid.

Njeeti reew me di adama barrow ak leedii honorable pire gomez d minister of high education tahaw waa haleh bu jigeen bu janga beh janga beh jehaal beh graduate president adama barrow daal dii teyeh mof lu wambi.

Ay xale yuy jàngi yu bari, ñu toox ci kalass, di sol ay yiniforn. Am ñousi si solut yunifom. Ay góor ak ay jigeen, am ay pensil yu bari yuñge ranksale ci kow taabul bi.

ñati seti bool yu nduru, yuñ tekklanteh ci kaw taabuli waañ, bool yi ñuy am kuleer ba ñuul, ak kuleer bu weex, am ay màndarga yu nduro seen digga.

Simple phone, mobile simple phone bu yaagah, mom len den jeufandikor bala iiy smart phone yii dii genah, am njaari couleur, couleur bu wekh ak yu njull.

Ayy bagas yu couture yu bari yu bokut fosong am jigeen ju tog def musurr bu nuul sul robe bu bogut colur am si ayy cxaxa yu tegu c tabale.

Raisin, aiiy dormi raisin yu bari ci banhass sam bu ndaw amm aiiy hohbb yukor wohrre, hohbb yu vert, mom bakhna ci leka, beh pareh bakhna ci yaram tamit.

Ay bagasi jafando kay neg yu bari, yung taxawal werko si korget am lo weex sen digante, si bagas yi amna si ay pel, am si ay rato ak bale taxaw.

Njaari jaarou yu tehgu, tehgu c lu wekh, eyy jaarou wiss len am wiss yu gudah, melni jaarou orrr, jaarou yi mak mun nakor sol, haleh mun nakor sol.

Nyate haleh yu jegain yu joguma tahaw sanseh ba refet teyee bag, am ayee toogu yulenn wurr, toogu yu mag ak sen nyegenay, am kuse sol lu werrta , lu blue ak lu pink.

Machini kawarr, mom la xaleyi gigeen di dijafandiku di wawal leh sèèn karaw yi bu toyeh and diko noyaleh kawar.

Sauce cii ganarr bungh deff cii platt bu wekh, tohgu kor bem rafet, am lungh fa suwii, ak aiiy dohgiti hohbb yu vert yungh fa suwii, am salad cii bohram ak dogiti lemon.

Aiy kilfa yu gorr yu bari, tog, jakarlo. Am aiy haleh yu gorr yu tog sen borr worr len. Amna kusi takhaw, am jigen ju tog, def musorr bu verte.

marse tubab nu genn ko xamee su bamaket mbaate minimaket am ay pila yu weex ak faan am ay bagaas yu bari yunooy jaay yunuran sare yu bokkul fason.

Butel buwaasong bu guda, bu tegu, buteli weer ñung fa binda"cocktail the fruit", mu am buwaasong bu am kulor bu ñette si biiram, am mandar gay pom, soraans ak yenen yu bari yuñg fa binda.

Góor ju tokk, ci biir juma, tallal ay loxa teye curus sol mbakhana markas ak xaftaan bu weex. Am xuraan, mun tëg si boram ibe di ñaan Yala suñu boram pur haajam fajo.

Equipe bu njui worweh real de banjul, am aiiy binda yu honha ak binda yu njull, yu am mandarr gaii pitcha bui naww ak football, nju binda fa 1966, att bobu lengh dorre equipe bi.

Ay masin yu baru yu tegu ci eta bu yaatu, am ñaari fason culer, am culer bu nete ak bu bule, am ay guy yu guda yu ko wuur am culer yu verte

Bantee fonpey kay kanam bu teegu bu nyol am lu sokula ak lu weeh, nug fa beda smoothing face, mum la haleh yu jegain yee de jufaneku purr muna gena defar sen kanam yee.

Mbali jeen bu rai bu napa beem fess mung si birr gaal si gegee bi di daw aam naari wahabaneh yu ko worr kena gi sol lu bulo ak lu nuul kena ki sol lu xonxa.

Motor bu wekh bu rafet bui daw chi pehgah tali bi, nju binda fa CH, am plate number KM 3231 E, am bank bu neka chi bohram bu tuda FBN bank, am aiiy yehreh yungh ajj ci bena boutique cii bohri tali bi nonu.

Se pega talle bi sa birr deka ba am aye jegain yu tahaw ak sen aye dome, am kuse bote dome tahaw se boree mata yee, am aye mata yun teklante purr jaye.

Keiti tasskati khibarr yii bu njui faral d worweh the standard newspaper, am aiiy binda yu honha, yu tehki neh njjiti rewmi di adama barrow mom pareh na pur jokor nitt nji mbirri three years jotna.

Keiti tass kati khibarr yii, bu njui faral di woh weh the standard newspaper, am binda yu honha, am gorr gu ci wakhneh mom di na feh njal njungh njaangh bui daw ci gouverniment bi ci bir juromi njenti fuki fan.

Njaari haleh yu gigain sehgah ci aiiy fili kurang am lu njur deffar, kenah kaangui def kaalah bu njull am lu wekh, kenah kii lehtu meeche tahkah kor cii ganawam, njom njarr njepah ngi sol mbuba yu bleu.

Njaari tahli yu yaatu, yu bokut yon benen pehgah tali bi am njarr motor, motor bu njull ak bu wekh yui daw, am pohli kurang ak aiiy fill yukor wohrre, ak aiiy guiiyi mango yukor wohrre.

Drapo yi dekka bunu woowe South Corea am naari fasal mandarga ci dega am mandarga yu ci am lu nuul ak lu weex am yu ci am lu xonko ak lu bulo.

Neehgi taakh bu guda bu rafet, amm njenti paalanterre, amm ci kaww ak ci suff, amm njarri couleur yu bokul fason, amna couleur chocolat ak couleur creme.

Daali scouls naari poti daali scols yu nuul yun taksi eta bi am naari fason colur amna lu nuul ak lu weex dalay goor daf koy sol jigeen daf koy sol.

Marrche tubab nji, nju koi faral di woryeh supermarket, amm aiiy bagass yu bari bungh nju raanzaleh ci lu vert, am gigain ju tiyeh paanjeh di wohrah mom.

Keyti taskati xibaar yi nuy faral di woowe di standard news paper am bindayu xonxa yu tekki ne ki di ambasador bun daaxoon moom dafa yobu nguur gi ci plaase yi artekaay bi

Ay xaley góor yu bari am ñu ci tiyee drapo dekka bi di Gambia wone ñenti fasoni culer bu xonka bu weex bu bule ak bu verde.

Keiti jaangeh kaii bu njui woyeh english language, am binda yu njull, mom la haleh yii daey jeufandehkor pur munah jaangah laaki angalais, nung fa binda experimental english language for senior secondary school.

Nekeh jaruh amplash yu bari ayy dafa melni meeri jaaru rekafades , naari jaruh yu emm culoor bu weeh ñaag mbageh em culoor bu neeteh.

Saucii yaasa bungh deff ci platt, melni lu bleu, am maalor ak sauce sobleh bii c kawam, am hohpp bungh ci lal ak jeun bungh tek ci bohram.

Gigain ju lehtu meeche, gigain ju khess lehtu meeche yu guda, takah cii bopam bii, meeche yu am couleur yu chocolat ak tuti lu njull, gigain jaangy sol lu bleu.

Aiiy haleh yuii jangie yu bari yu tok, am aiiy gorre, am aiiy gigain, am taabul sehnn diganteh, nju sol mbuba yu bleu ak lu wekh.

Eyy motor yu bari yungh gaareh cii rohni taakh bu guda, am ci kaw am ci suff, kaw mungy am werre, ci suff am aiiy carrton yunfa raanzaleh, am gorr yui duga ci birr sol yereh yu guda.

Paset, bag bu ndow bu em bu haleh yu jegain yee de defandu bu am coloor ree sukola am aye Wenche yu ndow yu am coloor jama.

Janha ju takhaw ju rafet, sol chuup, tiyeh purse bu njull, def meeche bu rafet bu waacha ci kanam, meeche bu njull, sol lamm ci lokhom bi.

Peehri chaarakh yu gigain yu rafet yu wekh, am dehsineh bukor wohrre, am lu njull ci taankam bii ak binda yu nehteh, tek bena bi ci suff, nju wehhrr bena bi ci marajj bii.

Neeti poti ice crime yi bokkul fason yu am binda yu nuul benn bi nu binafa oria krim benneen bi nu defa is mocca busi muja nu defa karamel ice laata waaye noom yepp bena njek lanuoy jar mooy neet temerr ak juroom foxk.

Borom legaye gai , bujuh oyeh Qcell , amm bendah yu neteh , mankerr yu neteh num bokah nen si juh , japaleh askan bi burr nu nuj munah jokoh yanteh neken , feleh ak betenreh.

Caton garab bundaw bu em am xale am binda yu weex nung ci binda karkov in fant sirop manam garab bi pur xalay la nung ci binda 700.

Tohgu bu wekh bingh tek cii ehtah, tohgu bungh defareh weungh ak kerre kerre, njung kor tek cii digi ehtah bii, chii ganawam mungy am aiiy taabul yu wekh.

Daali kukeet daali kukeet bu guda bu kaweh am geemen bu seew daala bi mogi aam naari fosoon colur am na colur bu xonxa ak lu melnee lu weex.

Kakataar! Kakataar bu teggu chi baraam bu nyul bu am gen bu guda bu lemmu am kulerr bu vert, mun na sanseh kulerr buko neeh.

Daali buds yu refet aam colur yu bogut fosong aam lees yu weex aam colur yu chocola ak cream aam lu weex si runam tamit jigeen mun nako sool goor mun nako sool.

Kabinet bu refet bu aam painter bu weex aam ay redo yun taka yu nuul aam togu bu aam bu cream ak laal bu yatu aam ay ngegenay yu weex aam daram bu weex bunn fa laal.

Negg bu njur defarat, amm aiiy suff ak dohgiti kherre cii ehtah bii, amm guiiy bu ndaw, amm hohbb yu vert ci bohram, amm njehti palanterre ak bunta, amm aiiy kaaroh beh ci bohri digi marajj bii, am peintur bu nehteh.

Ay xaleh yu jigeen yu bari yu taxaw deff ay kala sol yereh yu morr sen yarambi am nyu si def kala yu morr sen kanabi yu nyu oyeh hijab am keyt bun tiyeh bung benda is our right to practice our religion.

Yuni deka bu yatu si sancha yi woneh goor gorr yala app jigeen bu ennu bowl bu yatu aam aii gui yu guda yu guda yu nenn duu senn borr yu aam colur yu vertah.

Bagasou legeyou kay you bari younou razele si souf amsi ay daje you diaw amnasi ay marto am dogekay filou kouran